Pomahala ogendji gomatalelopo oto adha po omadhiya ngono gokumbwinda gopashinanena . Oto adha wo pwaziza nawa molwaashono omahala ngano oga tungwa po nenge oge etwa po opo gakale haga kala gu uvitithe aantu uugumbo nuunambano.

Uuna aanafaalama nenge aatekuli yamono kutya oohi dhawo ndi yamuna inadhi adha okuyuulwa nokukaliwa nenge okulandithwa, ohayedhi shunamo momeya opo yedhi tekulilemo , yedhipe iikulya opo dhi adhe ondondo mpono tayi vulu okulandithwa.

Ongolo oyo oshinamwenyo shomokuti nenge oshithitukuti shono sha fa oondongili thilu thilu. Ongolo opo wu yi yoolole, oyi na omayala omaluudhe nomatokele, ano ongolo oyi na oondjila oonduudhe noontokele.

Uuna omuntu wakuna iimeno yoye, ngele yapitimo ngeya ohayi kala yina iigwanga mbyono tayi piti mevi, mbyono tayi vulu okwiimba oshimeno shoye dhikoke shoye pombanda. Aanamapya oya tota po okashina hono kokuhelela opo kakuthemo iigwanga mbyono tayi yi moshipala ekoko lyiimeno yoye.

Aatekuli yoohi kuza komahala nomahala mboka haya tekula oohi dhoshiwambo, oha yedhi tula mehala lyiikalekelwa mono ha yedhi pele iikulya. Haya tula mo omeya omayelele kehe ethimbo. Opo nduno ngele dha koko ta yedhi kutha mo, yo ye kedhi landithe ya mone mo kashona hono taya mono mo.

Ombuga, omahala ngono giikalekelwa oshowoo oofaalama, omahala omawanawa noonkondo molwaashono oto adhamo uuwanawa weshito owundjiwundji , mwakwatelwa iinamwenyo ngaashi mbyono inoo mona nale monkalamwenyo yoye.

Moomwedhi dhono dhoo juni noo juuli nenge nditye pethimbo lyokufu aanamapya koonooli dhoshilingo ohaa tameke taa teya iilikolomwa yawo ndjono kwali yakunu momapya gawo yo yeyi tule pomalupale opo yawape yamonemo iilya yawo.

Aasilishipwiyu yiithitikuti nenge yiinamwenyo mbyono yomokuti mbono ha tu ithana kutya oonaatiili ohaya sile iininamwenyo yomaludhi nomaludhi oshimpwiyu mwakwatelwa oondjamba ndhono haya vulu nokuli okudhipa omahini muundini mboka wafa omandami.

Omapungu ogeli gamwe gomiininima nenge iilikolomwa yomomapya, ngono geli ga simana noonkondo, molwashoka ohatu vulu oku lya ngashi onga to li epungu, go ohatu vulu wo okutsithwa opo omuntu amone mo uusila.

Oushishi tuu kutya moshitunda shetu omuna oondhila omaludhi nomaludhi. Talelapo nena komunkulofuta opo wiimonene oondhila ndhono dhili ko oondeendeka dhina oothingo oonde oontokele molwaala dhina uugulu uushona.

Uuna tohingi tozi konooli yoshilongo nande pamwe wu uka kuushimba nande tozi kuushimba oho mono oondundu ndhili kooha nopate uunene moondolopa ngaashi oTsumeb, Otavi noondolopa oonkwawo , shino otashi ulike uuwanawa woshilongo shetu Namibia.

Kakele owala komamanya, iimeno nenge iimuna mbyono hayi kala moombuga ohamu kala woo oondumba dhomavi hono aantu haya vulu okuya opo yekiinyanyudhe taya ningi omathigathano kutya olye tathiki pombanda tango.

Otuna omambakumbaku omaludhi nomaludhi puna ngono ga longwa owala gokupulula mevi epu nopuna ngono galongwa haga pulula pomavi omakukutu ngaashi pomahala mpoka pena omamanya, pomahala mpoka pena omavi gena omuuko nenge olute lela nopo mahala ngono gena evi ekukutu lela ihali mono omeya gagwana.

Aantu mbono yi ilongela uudhindoli, oye hole okukuna tango ehwata eshona lyiinima mbyono ya hala okukuna mevi manga inaa ye yi tula mevi. Opo ya kwashilipaleke kutya iinima mbino oyi li ngaa ya simana nenge tayi tungu omudhingololoko nenge otayi hanagula po omudhingoloko.

Oongombe odhili dhimwe dhomiinamwenyo mbyono yasimana noonkondo molwaashono uuna omuntu ena oongombe oha kala atalikako onga oshipuna ye oha kala wo asimanekwa momudhongoloko mono ye eli, oondombe ohadhi etapo oshimaliwa dho ohadhi kandulapo ondjala.

Owu li wa hala iiyemo ndele kushi kutya oto ningi ongeshefa ya shike? Kuna omatama goye nena opo wu wape wuga landithe, ngoye wu mone mo iiyemo. Otaga vulu wo ga ninge iikulya yoye uuna to towaleke omihoka dhoye nawanawa.

Oombwa odho iitekulwanamwenyo mbyono hayi kala momagumbo, ohadhi tekulwa nee tadhi pewa iimbombo tadhi pewa omeya yo mba ye na iimaliwa tayedhi landele ngaa iikulya mbi yomoostola. Oombwa odhi hole unene okukala momeya uuna dhu uvite uupyu.

Aatekuli yoohi ohaya kwatako iilonga yawo yili ya simana noonkondo molwaashono oto adha nokuli ya tunga nande omahala mono lya tungwa po owala kutya, ehala ndino olyo kukaleka owala oohi dhetu opo dhaa hamone nande uuwehame washa tawu zi momidhingoloko dhili popepi nayo.

Oondjamba odho iithitukuti mbyono hayi kala wo mEtosha. Oondjamba otodhi yoolola komalwaala gadho ngono ga fa evi lyeloya, osho wo kominkati dhago ndhono omileeleeka nokomakutsi ngono ga pakalala.

Nonando aantu yamwe haya tekele iimeno yawo nomandini ngono gatsuwa oombululu kohi nenge nuunima mbono wa ndulukwa po woku tekela iimeno, yamwe yomuyo ohaya tula ominino dhomeya moondjila mono mwakunwa opo yakwashilipaleke kutya kehe oshimeno otashi mono omeya gagwana.

Ehwiyi olyo edhila ndyono hali tilika unene momuthigululwakalo gwAawambo. Aawambo oyi itaala kutya ehwiyi oli na oombepo oombwinayi nenge olya humbata oombepo oombwinayi nongele ye li uvu ta li ende pomagumbo gawo oha ya tile omongwa peziko.

Owuli tozi mosheendo sheku lolodha noonkondo no wapumbwa oku thuwitha omadhiladhilo nolutu loye? Talelapo oondunda dhomathuwilo dhili popepi nangoye to thuwitha olutu loye pehala ewanawa wu uvite ombili kolutu nokomwenyo.

Otuna omambakumbaku omaludhi nomaludhi , otuna omambakumbaku ngono haga tutu omavi , ngono haga pulula , haga yungula iilya pomalupale noshowoo ngono galongwa haga helele.

Aantu mbono haya ndjolola oohi momilonga ya wape ye kedhilandithe ya mone mo iiyemo nenge yeke dhi longithe onga iikulya, ohaya shuna mo ndhono ye wete kutya inadhi koka nawa taye dhi shuna momeya opo dhi wape okukoka nawa, taye ya yedhikuthemo ngele dha koko.

Ombuga oyo ehala enenenene mono hatu adha iinima oyindji yindji mwa kwatelwa iimeno, iinamwenyo, oondhindhi nosho tuu, nosho tuu. Oshampa owala kutya iinima mbino oya shitwa ko yi hupe momahala omapyu nenge ga pupyala ngaashi ombuga.

Ombuga ngaashi yaNamibia oyili yimwe yo miinima mbyono hayi eta iisimpo moshilongo. Molwashono aatalelipo okuza kondje yiilongo ohaye ya ya talelepo yo taya futu oshimaliwa shontumba opo owala ya tale uuwanawa woshilongo shetu.

Uuna wu uvite kutya onkalamwenyo oye ku ningila ondhigu, nowa hala owala oku mbilipaleka omwenyo goye, oto vulu oku ya komunkulo futa nenge kooha dhomulonga hono to vulu oku adha oombautu, ngoye wuka mone po wo ombepo ompe ndjono tayi mbilipaleke omwenyo goye nawanawa.

Uunafaalama woohi kawu na kutya ohawu ningwa owala kaantu mbono ye na oomvula ngapi nenge hawu ningwa owala kaantu mbono ye na oomvula okuza pungapi ngapi, awee omuntu kehe ota vulu oku kala omunafaalama goohi oshampa owala eshi oku dhi takamitha noku dhi sila oshimpwiyu.

Aakwati yoohi oyendjiyendji ohaya kundathana omathimbo nomahala mpono ye na okutsakanena uuna taya ka kwata oohi dhawo molwaashono momilonga nenge momahala mono haya kwata oohi inamu ngambekwa kutya otamu kwatwa ngapi poshikando, ihe ohamu kwatwa owala nando okaantu ya adha pomulongo poshikando

Manga aantu inaatameka oku pulula noku kuna, aanafalama oye hole oku longekidha evi lyawo mokulongitha uushina mbono uushona hawu longithwa wufule evi wuligalagule wo wuli pupaleke, opo shi iimeno ta yi kaya mo, evi epu nawa.

Otu na aantu yamwe mbono ye hole uuwanawa weshito, ye hole oku fudha ombepo ompe, ye li kokule naantu yalwe osho wo niinima oyindjiyindji muuyuni. Nangoye talela po nena omahala ngono gi ikalekelwa ngaashi oombuga nosho tuu.

Uuna wa adha omuntu ena Oongombe oha kala a simanekwa, ye oha kala tiitanga ye oha kala uuvite uuntsa nuunambano nuugumbo kutya oye owala omuntu eli gwolela. Ongombe oshinima sha simana noonkondo.

Otu na omikalo odhindjidhindji dhoku yuula oohi ndhono twa ningi ethimbo tatu tekula okuza momeya, ihe ngono gu li hagu endelele nogwa talika ko onga ogo dhingi, ogo ngono gwokulongitha onete, toyi tula momeya, ngweye toyi yuula mo, dho oohi tadhi kala dha kankama kombanda yonete.

Oonyanga dhimwe dhomiitowalekithi ndhono hatu longitha moku towaleka omihoka dhetu dhi kale dhina omilyo kamana. Ohadhi vulu wo oku longithwa mookweeta po iimaliwa uuna wedhi kuna tadhi ningi odhindji nawanawa ngweye todhi landitha nee.

Iingulu oyo yimwe yomiinamwenyo mbyono yili hayi eta iimaliwa moshilongo. Hayi eta oshimaliwa una tayi landithwa onga iinamwenyo yo ohayi etawo oshimaliwa moshilongo uuna onyama yawo oyo tayi landithwa kiilongo yokondje.

Momahala ngono omanene ngaashi iishana nenge omilonga, uuna aantu taya kwata oohi ohamu yi nande aamati yaadha puyaali, yatatu, yane mpono opo yaka yale othaila nawa nenge onete yawo ndjono taya ka kwatitha oohi dhawo, opo ya wape ya kwate oohi odhindji poshikando.

Onyati oyo oshinamwenyo shono hadhi adhika mEtosha National Park nenge momahala ngono omakukutu ano ngono kaagena iikulya yagwana nenge omeya moshilongo shetu Namibia. Opo wuyoolole kutya ndjino onyati otoyi mono kolwaala lwayo ndyono olumbundu oshowoo ooniga dhawo ndhono ondeendeka.

Otu na aanafaalama omaludhi nomaludhi yamwe yomuyo oha ya tekula iinamwenyo mbyono iinene, yamwe ta ya tekula iinamwenyo iishona ngaashi oondjuhwa noombaka, aanafaalama ayehe mbano oye na ongushu yi thike pamwe, kapu na ngono evule mukwawo naangono eli kohi yamukwawo.

Oku kuna iimeno momahala ngono ga gamenwa ogo omukalo ngono guli dhingi na ogwa simana noonkondo molwaashoka ohashi kwathele omukuni a kale akotokela na okwa tonatela iimeno ye aluhe.

Oombaka iinamwenyo yomegumbo nenge iinamwenyo iitekulwa mbyono ya fa oondjuhwa thilu okutya nee okuza kwaashi hadhi li, okuza kwaashi dhadhi tu pe naasho wo hadhi tekulwa, oondjuhwa owala dha koka.

Aanamapya naanafaalama ihaya kunu owala iimeno ngaashi iilya, iilyaalyaka, omakunde niinima yilwe ya gwedhwa po. Ohaya kunu wo oomboga dhopashinanena ndhono hadhi e ta uundjolowele momalutu gaantu.

Kakele kokugamena iimeno yaaha pye omutenya ogundji, oku kuna iimeno momahala ngongo ga gamenwa oku na wo uuwanawa ngaashi okugamena iimeno kuudhila, okugamena iimeno kuupuka oshowo ohashi pe omunafaalama ompito, opo a kale a tala iimeno ye nawa ye ta konaakona omaudhigu agehe ngono taga vulu okuholoka po mbala.

Uuna aantu taa kwata oohi ashike oye na onete onene ohaya yi momukweyo, yamwe taa kwata kohulo yimwe, yo yamwe taa kwata kohulo onkwawo. Shino ohaye shi ningi oponya yande oohi dhimwe dhi gwe mo monete.

Uuna aantu mbono haya tekula oohi yamono kutya moohi dhawo omuna dhimwe dhono dhaa uvite nawa nenge pamwe ta dhi ehama ngaa inaadhi ndjanga dhafa oonkwawo, oha ye dhi yoololamo opo ye dhi tule momeya dhago giikalekelwa opo dhiwape oku pewa omiti.

Uuna aantu taya teya omahangu gawo momapya, iilya oha ye yi tutu noombaali nenge noontungwa, opo nee ye yi fale kolupale. Iilya ohayi ndjokelwa yo tayi udhwako nawa kombaali opo kaa yigwe mo yo aantu yamane oku tuta mbala.

Oombuga odhili dhimwe dhomomahala ngono omakukutu nenge ihaaga mono omeya gagwana, oombuga dhimwe oto adha mo oondundu dhina omamanya nenge nokuli dhikale owala dhina evi. Oombuga omuna iimeno mbyono ihaayi kala naana shaampoka ihe oyalongwa owala okuhupa moombuga ndele opuwo.

Uudhano woonkambe owo wumwe womuudhano mbono wasimanekwa nayi kaasamane yaawambo oshowo kaasamane ngaa yomihoko dha yoolokathana. Oto adha nokuli aantu taya futu ongushu yiimaliwa yivulithe nando opoodola eyovi yaka tale owala uudhono mbuka.

Uuna wuna oondjuhwa onga iitekulwanamwenyo ito ilikolele owala iisimpo molwa onyama nenge ngele wedhi landitha onga oondjuhwa dho dhene oto ilikolele iisimpo ngele walanditha uuhoho woondjuhwa mbu.

Oohi ndhono hadhi ndjololwa kadhi shi owala dhefundja nenge oohi dhOshiwambo, ihe otu na dhimwe ngaashi omakende, oontangu nosho tuu. Oohi adhihe ndhino ohadhi vulu kwaadhika momilonga nohadhi vulu okulandithwa oshowo okuliwa.

Uuna aanafaalama yoohi nenge aatekulu yoohi ya mono kutya oohi dhawo odha kala mo momeya ethimbo ele

Ompanda oshinamwenyo shomiilongo yetu shono shi na ongushu yi vule iinamwenyo ayihe. Ompanda oya simana molwa oniga yawo ndjoka yi li moshipala shawo. Oniga ndjono oya tengenekelwa pongushu yoshimaliwa shi li pombanda unene. Sho osho, oompanda odha pumbwa okugamenwa.

Embakuku oshi longitho mwa shoka shasimanekwa kaanafalama ayehe molwashono ohashiningi iilonga yaantu iipu oshowo okumbakula.

Aanafalama una taya tekula iinamwenyo mbyono iishona ihaya tekula owala oshinamwenyo koshimwe ashike ohaya vulu oku tunga ehala enenene ndono taya topo lamo uukolololo opo ya tekule iinamwenyo yi vulithe pushimwe pethimbo limwe alike ngashi mokakololo kamwe omu na oondjuhwa momukwamwe omu na oombaka momukwamwe omu na oonguti nosho tu.

Omanga ookuku yonale ya kala haa mu oomwiidhi nomamwitha, ano taya mu koonyala, aanafaalama oyeeta po omashina ngono ga ndulukwa, ga nuninwa owala okumwa omwiidhi, haga tula noomwiidhi nokuli muungonga.

Otu na omikalo odhindji dhindji dhokutekela iimeno yetu mbyono twa kuna kutya nee omomapya nenge pamwe omuukunino wala uushona mbino wuli konima yomagumbo getu. Otu na omikalo ngono gwokukutha eyemele eto tile po omeya, nenge wokutula omeya muunima kotekelitha iimeno, opo shikale oshipu nawa.

Opo aantu ya kwashilipale kutya oya kwata oohi dha gwana nawa, aantu ohaalaleke oonete momeya moka muna oohi, noonete ndhika ohayedhikuthamo ngele kwashi.

Uuna aantu ya ndjola oohi dhawo momeya, ohaya tameke nduno taya hogolola mo ngele omu na uupuka, omu na shono inaashi pumbiwa, pamwe omwa gwila nande eyoka, ohaya ngundumana nduno opo ya hogolole mo shaashoka inaashi pumbiwa mo.

Aanafaalama olundji ohaya hole okukuna iimeno yawo yu ukilila moondjila, opo shi kale oshipu kuyo uuna taya ende taya kongo ngele omu na uupuka nenge uuna taya tekele iimeno yawo.

Onduli oyo oshinamwenyo shono hashi kala miihwa ngaashi moshitunda shetu Namibia oonduli odhi shiwike hadhi kala mEtosha . Opo wu yoolole kutya ndjino onduli oto vulu oku yimona kothingo yayo ndjono ondeendeeka. Oonduli dhimwe odhi vule nokuli omiti momithika.

Omapungu ogo gamwe gomiimeno mbyono hayi etapo iiyemo. Kutya nee okomuntu yemwene ngono egakuna, nenge pamwe okepangelo lyoshilongo mono eli. Molwaashono uuna we galanditha oto vulu ku imonenamo oshimaliwa wu ikwathele ngoye wukwathele wo noluvalo lwoye.

Iigadhi oyo iikwatelwa yopamuthigululwakalo gwAawambo mono ookuku yonale yakala haa pungula iilikolomwa yao yomomapya kutya nee omahangu, kutya nee omakunde, kutya nee iilyaalyaka nosho tuu. Iigadhi ohayi siikilwa noshimato shono sha kolongwa nevi lyeloya.

Opo wu kale omutekuli gwoohi owu na oku kala omu idhidhimiki ngoye omunankondo wo kolutu nokomwenyo, molwashono oohi oha dhi pumbwa iilonga oyindji ngaashi oku opaleka ehala mono hadhi zi, oku dhi pa iikulya shaathimbo, niilonga yimwe ishewe ya gwedhwa po.

Aanongonongoni oyendji oya konakona nokumona kutya hayimeno ayihe hayi koko nawa uuna yi li mevi yaa he na mpono ya egamena. Onkene oye eta po omikalo dhokukuna ngaashi oombeke dhuushimba ye dhi kune, opo dhi kale hadhi mene nawa uuna dhe egamena.

Muuyuni omuudha omahala omawanawa omahala mpono aantu haya yi opo ya ka mone ombepo ,ya ka fudhe ombepo ompe nenge ya ka thuwithe omalutu gawo nomadhiladhilo gawo. Pomahala mpono ohapu adhika oondunda dha yela nawa noshowo omadhiya gokumbwinda.

Ondjambameya oyo oshinamwenyo shono hashi kala momeya unene shi hole momilonga sho oshihole wo pomahala mpono pu na omeya ga yela nawa, molwashono oondjambameya kadhi li naana dhanika oshiponga, ongele shapo we dhi hindi.

Aanafaalama nenge nditye aanamapya mbono aanene moshilongo yi inekela kutya inaya hala okukala yi na iimpwiyu yokutakamitha iimeno okuza ethimbo nethimbo, ohaya kunu iimeno yawo momahala ngono ga gamenwa, opo ya yande okukanitha iimeno molwa tayi li ka kuupuka nenge tayi li ka kuudhila.

Oohi dhoshiwambo odhili dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi e ta iiyemo komuntu yemwene nenge koshilongo uuna dhatetulwa nawa nuukeka, yo taye dhi landitha nee, opo ya wape yamone mo iisimpo nenge yedhilongithe woo onga iikulya yalye yapaluthe omalutu gawo.

Kakele owala koondumba dhomavi, mombuga omuna wo omamanya, iimeno, mo omuna wo iinamwenyo. Oto vulu oku adhamo iimeno ngaashi, uumeno mbono wafa omayanga nenge muna iimeno mbyono yafa omandombo.

Oondjuhwa odhili dhimwe dho miinamwenyo mbyono hayi eta iiyemo nenge iisimpo ye endelela, oshoka odhina omaludhi geli gane mono hadhi vulu oku etapo oshimaliwa. Ngaashi oludhi lwokudhi landitha onga ondjuhwa oshinamwenyo, oku landitha omayi , oku landitha uuyuhwena nenge oku landitha uuhoho wadho.

Mefuta, momilonga oshowo momadhiya otu na mo oohi, omaludhi nomaludhi. Otu na mo oohi ndhono hatu ithana kutya omakende, otu na mo oohi ndhono dhefundja nenge dhoshiwambo, tse tu na mo wo oohi ndhono hatu ithana kutya omasipaangela.

Kakele owala koohi dhOshiwambo ndhono hadhi vulu okutekulwa opo dhi wape okuliwa nenge okulandithwa, otu na wo oohi dhomakende, nadho wo hadhi tekulwa momukalo mono oohi dhOshiwambo hadhi tekulwa dho nadho ohadhi vulu okulandithwa, opo ku monike iiniwe yimwe yi li po.

Uuna ooyina yuundjambwena yasa, uundjamba ihawu ethiwa owala wuse ondjala, ihe aatekuli mbono yeli ya dheulilwa iilonga yatya ngeyi ohaya kanda omahini yo taya pe nee uundjambwena komilungu, ngaashi ngaa uunona hawu pewa wunwe endami.

Owuli omuntu ehole uunamwenyo unene tu uunamwenyo mbono hawu kala momeya nenge momafuta? Ilandela etolinga lyoye nena mono to vulu okutula iikwafuta ayihe mwa kwatelwa iimeno mbyono hayi koko mefuta oshowo oohi dhono hadhi kala mefuta, dhono hadhi tekulwa wo.

Uunafaalama nenge uutekuli woohi owuli wumwe womiinima mbyono iidhigu noonkondo, molwaashoka ethimbo alihe owuna okukala wa kwashilipaleka kutya oohi dhoye odhili momeya gayela, dho odhina iikulya ethimbo alihe.

Ondjamba oyo oshithitukuti nenge tu tye oshinamwenyo shomokuti, shono shi na olwaala lwa fa evi. Ondjamba opo wu yi yoolole, oto yi mono komakondo gawo ngono omanenenene nomakutsi ga pakalala, yo oyi na wo omunkati omuleeleeka mokati koshipala shayo.

Aantu mbono yiilongela uudhindoli, oyeli haya kwashilipaleke kutya kehe shono taya ka kuna, oyeshi konaakona ngele oshiwanawa oku kunwa, nenge pamwe otashi yonagulapo omudhingoloko gwetu.

Uuna aataleli po okuza kiilongo niilongo yeya oku talela po oshitunda shetu Namibia ohaya falwa pomahala ngono ga simana moshilongo shetu ngaashi tutye kEtosha, mono ohaya pewa nee omuntu ngono ta kala te ya wilike, ye te ya ulikile ehala nuuwanawa wehala nawa.

Eyoka olyo limwe lyomiithitu kuti nenge lyomiinamwenyo mbyoka yili iitilithi yo oyanika oshiponga unene. Uuna eyoka lyatya ngeyi lyekuli oto vulu nokuli wu se ala mpoka opo to sile kuuna kutya otoyi peni otoyi koshipangelo nande nande .

Okahilili oko oshikulya shomomithigululwakalo dhaaWambo nenge omithigululwakalo dhilwe. Hono okatoyetoye haka liwa to vulu ku ka telekela omonyama, toka teleke oko ekeke, toka telekele okambombo okapyu nawa, ngoye e to tyapula mee uutoye nuuwanawa wokahilili.

Oondjuhwa odhi li dhimwe dhomiinamwenyo mbyono yi na oshilonga moonkalamwenyo dhetu dhakehe esiku, molwaashono uuhoho wadho ohawu kala wu na uundjolowele wa gwana nawa nuuna we wu tula piimeno, iimeno yoye otayi koko nawa yuuvite ombili, nomafo otaga kala omazize nawa.

Oto kongo ehala lyomathuwilo, ehala ndyono talikupe ombili yokomwenyo oshowo ombepo ompe yuunshitwe, inda nena pehala lyili popepi nangoye lyomathuwilo, opo wukadhengwe kombepo yuunshitwe, wakuuntumba puupundi wuli pondje, po puna wo edhiya lyomeya mono tovulu okumbwinda.

Otu na oonyanga omaludhi ga yooloka ngaashi oonyanga oontokele na dhimwe oontiligane, ashike adhihe oha dhi mene nokukoka shafaathana.

Ombuga oyo ehala limwe lyomomahala ngono omakukutu nteenteka. Omahala ngono ihaaga mono tuu nande omuloka gwasha ihe ohamu kala ngaa mu na iimeno mbyono yili mo ya shitwa hayi hupu momikal ndhono omipyu nenge momikalo itaadhi mono omeya gasha

Uuna wa meneka iimeno yoye momahala ngoka wa gamenena nokuyi sila oshimpwiyu otashi kupe ompito ombwaanawa opo wu yigamene kuupuka, komutenya oshowo ku kehe shimwe shoka tashi vulu okuyiyonagulapo.

Owa hala okumona uuwanawa woshilongo shoye? nenge wa hala okumona uuwanawa weshito? Inda nena kehala ndono hatu ithana Etosha National Park opo wu kiitalele ko iinamwenyo ayihe mbyono yi li ko oshowo omiti dhomaludhi nomaludhi ndhono dhi li ko.

Oohi dhono hadhi vulu oku tekulwa kayi shi owala dhono dhefundja nenge oohi dhoshiwambo aawe noohi dho hadhizi mefuta, ohadhi vulu okutekulwa. Okakakele owala dhino nando wudhipe iikulya yithike peni ihadhi koko naana dhafa dhefundja.

Manga aantu yamwe haya pulula yena iipululo mbyoka hayi longitha oondongi nenge hayi nanwa koondongi, yamwe oyena iipululo mbyoka hayi longo kokashina , ano oho kala ashike toshi undula ihe kapena shoka tashi shi nana.

Ondhelela oyo oshizalomwa sho pamuthigululwakalo gwaawambo shono sha simanekwa lela momuthigululwakalo gwaawambo nomoonkulunkedhi dhawo . Aakulukadhi ohaya zla oondhelela uuna taya yi nande opoohango ,taya dhana nande iituthi yopamuthigululwakalo nosho tuu.

Omayoka ogeli gamwe gomiinamwenyo mbyono hayi tilika noonkondo ihayi tilika owala molwaashono ohaga monika omatilithi ihe ohagi tilika molwaashono oga nika oshiponga unene go ogena uuzigo ngaashi omayoka gamwe ngele lyekulumata ito hupu.

Omatukutuku agehe ogi ivule okutya nduno omomadhina, omoondapo ndhono haga tondoka nenge pomahala ngono haga vulu oku hupa, opuna ngono ihaaga vulu okweenda momafululu po puna ngono ga longwa ihaaga tila efululu nandenande.

Oshimbombo osho oshinima sha simana momuthigululwakalo gwAawambo, molwashoka ohashi vulu okutelekelwa aantu uuna taya yi nando okomalweendo gontumba, taya yi kuushimba nenge taya yi ya ka konge iilonga hashi telekwa onga onguta, tashi hukulilwa nduno pelilo.

Embakumbaku olyi na iilonga oyindji yindji uuna tashi ya kuunamapya. Olyi na iilonga ngaashi oyo ku mbakula, olyi na iilonga ngaashi oyo ku lyata iilya pomalupale uuna ya pumbwa oku yelwa, lyo oha li tutu woo iinima mbyono iidhigu moofalama nenge momapya

Aatekuli yoohi uuna yamono kutya oohi dhawo odha thika pamuthika ngoka tadhi vulu oku landithwa nenge oku liwa, oha ya pititha etumwalaka momidhingoloko opo aantu yeye yiilikolelemo, yo yiilandelemo onyama dhawo kombiliha lela.

Aanamapya oyendji unene tuu mbono haya kunu iimeno nomalalakano gokulanditha ohaya kunu iimeno yawo tango muulayilona opo nawa ye ke yi landithe nenge ngele itaya landitha opo nawa ye ke yi tule momavi.

Uumenye nenge tu tye iikombo yomomuthitu, owo iinamwenyo mbyono wooniga oondeendeeka, wuuthika uufupi nuulutu wuushendjelutu. Uumenye ohawu adhika momithitu nenge momahala ngaashi mEtosha.

Uunafalama woondjuhwa owuli wumwe womunafalaama mbono wasimana noonkondo, molwaashono ohawu vulu okweetapo oshimaliwa momikalo dheendelela. Ohawu vulu okweetapo oshimaliwa uuna to landitha omayi goondjuhwa, onyama nayilwe ya gwedhwapo.

Oohi ndhono hadhi vulu okutekulwa kaantu kadhi shi owala ndhono dhefundja nenge oohi dhOshiwambo, Omakende nago ohaga vulu okutekulwa oshampa owala to ga pe iikulya mbyono ga pitikwa ga lye ngoye to ga kaleke wo momeya ga yela nawa.

Opu na opoloyeka ndjono ta yi ka kala tayi kwandjangele nokutekula oohi dhoTilapia. Oprojeka ndjino kayi na kutya ota yi ka kala owahala pehala moshilongo shetu Namibia, ashike ota yi ka kala kehe pomahala mpono pu na aantu ye na ohokwe yoku tekula oohi ndhika.

Otu na omambakumbaku omaludhi nomaludhi: tu na omambakumbaku ngono ha ga pulula, omambakumbaku ha ga lyata iilya pomalupale, omambakumbaku gokuhelela nomambakumbaku goku pupaleka evi ,opo yi ka le lyahapupala nawa uuna ethimbo lyo ku kuna lya adha.

Uuna wu uvite kutya onkalamwenyo yoye oyeku ningila ondhigu nenge omadhiladhilo mungoye oga ninga ogendji unene nowa hala oku thuwithapo olutu lwoye nomwenyo gwoye ikongela ehala mpono wu uvite kutya opuna ombepo yuushitwe opo wuka fudhe ombepo ompe, oho adha puna nale nokuli nolulunda lwoye opo wa hapye komutenya.

Nonande omikalo adhihe dhokutekela iimeno odhi li hadhi longo nawa, nenge hadhi kwathele iimeno nawa, omukalo ngono gokutula ominino dhomeya pomidhi dhiimeno nenge moondjila mono mweenda omidhi dhiimeno oguli ogo kamana molwaashoka ohagu kwashilipaleke kutya kehe oshimeno osha mona omeya ga gwana ethimbo alihe.

Owuli omutekuli gwoohi dhoshiwambo, nenge oohi ndhono hadhi ithanwa kutya oohi dhefundja. Owe shi tseya nga nee kutya omeya goye ngele oga ningi omazizi, shono osha hala kutya omeya oga kaka noga pumwa okwoopalekwa, nenge mono ho tekulile oohi dhoye, wutule mo omeya omape.

Oonduli odho iithitukuti mbyono hayi kala pomahala gi ikalekelwa ngaashi moshikunino shiinamwenyo mEtosha. opo wu yoolole kutya ndjino onduli oto yi mono komayala gayo ngono omashunga nomaluudhe, oshowo koothingo dhawo ndhono oonde.

Molwaashoka omilonga nenge omahala mono aantu haya kwata oohi ominrne unene, anntu otaya vulu ku kala yadhimbwa kutya openi yeendele ohela na openi inaya enda. Onkene aakwati yoohi oya opo yandhidhilike mpono yakwata nale ohaya tulapo uupulakata mbono washangwa kutya mpano opwa kwatwa.

Uuna oondjamba onene ookiintu dha sa nenge tadhi ehama no itadhi vulu okuyamutha uundjambona wadho .Aanafaalama ohaya kutha oshinakugwanithwa opo ya pe ondjamba dhoka omahini taga zi mu ndini wafa omandami .

Owuli tozi kiilonga nenge pamwe tozi ngaa kosikola? Wakala pamwe wuna esiku eleeleka ndono lya li lyekupa nande okuli ombinzi ya londa? Inda nena pokahala keli po pepi nangoye hono take ku pe ombepo ontalala toka kuutumba komatyofa nenge kuupundi wa silwa oshimpwiyu nawa.

Aanafalama nenge nditye aanamapya uuna ya hala okukala taya takamitha iimeno yo taye yi konakona nkene tayi koko kehe onkatu ya hala oku yi mona ohaye yi tula momahala ngono ga gamenwa opo ya kale haye yi mono kehe kompito ya hala.

Aanafalama nenge nditye aatekuli yoohi uuna ya mono kutya oodhi dhawo ndhono haya kala taya tekula odha koka nawa dhaadha okuliwa nenge oku landithwa ohaye dhi yuula mo nee taya longitha uundjolo opo ya wape yekedhi landithe.

Moombuga oshowo koondundu moshilongo shetu Namibia omuna iimeno mbyono hayi mene mo. Mbyono ya shitwa ashike hayi vulu okuhupa momahala ngono ihaaga mono omeya ga gwana nenge ihaaga lokwa naanaa.

Aantu okuza komahala gi ili nogi ili nosho wo iitopolwa yi ili noyi ili ohaye ya kumwe, opo ya kune iimeno yawo. Kutya nduno iimeno mbyono oyo ku opaleka owala omidhingoloko nenge iimeno mbi hayi eta po iiyimati opo ya wape ya lye.

Ombuga yaNamibia oyi li limwe lyomomahala ngono ga kukuta tentee moshilongo, lyo ohali eta nduno aatalelipo okuza kondje yiilongo niilongo ye ye ya tale uuwanawa waNamibia, iimeno mbyono hayi koko mo, oshowo oondundu ndhono dhi li mo.

Aantu yamwe oha ya vulu okuninga uukuku yoondjuhwa wu kale wuli kombanda yomeya mono muna oohi dhawo ndhono taya tekula molwashoka ngiika oyi itaala kutya uuhoho woondjuhwa nayo woo iikulya yoohi ndhino.

Oongombe odhili dhimwe dhomiinamwenyo nenge dhomiitekulwanamwenyo mbyono yasimana noonkondo momithigululwakalo adhihe unene tuu mAawambo . Uuna walanda ongombe yoye yimwe konima yoomvula ntano oto kiiyadha wuna nande dhavalwa okuza mongombe yoye yimwe ndjiya walandele.

Kakele konyama ndjono hatu mono okuza moondjuhwa. Ohatu vulu okumona mo uuhoho, omayi niinima yilwa ndyono tatu vulu okulanditha opo tumone mo iimaliwa tu ikwathele, tukwathele omagumbo getu tse tukwathele wo omaluvalo getu.

Mbono yeli onga atekuli yoohi ohaya kala uuvite uutsa uunene uuna oohi dhawo yewete kutya otadhi koko nawa na omathimbo gamwe ohaya pula no kuli ya thanekwe yeli pomatekulilo gawo goohi mpo, opo wala ulikile aantu kutya yo oyeli aatakuli yoohi shili.

Aakwati yoohi oya nduluka po omikalo omipe dhokukwata oohi momiyalu odhindji. Ngaashi okutula oonete oonene nene momeya nenge momatale gomeya opo shi taya ka penduka ongula otaya adha muna ehwata lyoohi.

Uuna aatekuli yoohi ya mono kutya oohi dhawo odhili momeya gakaka, oha yedhi kuthamo opo ya wape ya lundulule omeya ngano yo oya tule mo gamwe omape opo ya kwashilipaleke kutya oohi dhawo itadhi si kekako.

Uuna aantu ya mana okuteya iilya yawo nokuyi yungula po, ohaya tameke nduno taye yi yele noontungwa ndhono dha tungwa moombale. Shino ohaye shi ningi, opo omalupale gawo ga se, yo ya wape wo ya tegelele omuvo tagu ya ngele Kalunga e shi hala.

Aanamapya oyeli haya kunu iimeno yawo pomahala ngoka geli ga gamenwa, opo ya kaleke kokule iimeno yawo hayi like kuudhila, kayi like kuupuka nenge hayi yonagulwepo wo kiinima ayihe mbyoka tayi vulu okwiiyonagula po.

Aakwati yoohi, aadhiginini nenge aatakithi yoohi ohaya sile iinamwenyo yawo mbino oshimpwiyu ethimbo lini lyesiku kutya omutenya, ongulonene, oko matango nenge uusiku. Ohaya kala yena oshimpwiyu lela shokusila iinamwenyo yawo oshimpwiyu.

Otu na omahala ogendji gendji ngoka haga nana aatalelipo okuza kondje yiilongo, ye ye ya tale uuwanawa woshilongo shetu Namibia. Mono mwa kwatelwa omahala ngaashi Etosha, omahala mgashi o'meteorite', mo omuna wo omahala ngaashi mpono efuta lya tsakanena nevi.

Aantu mo mi dhingoloko dha yooloka oha ye ya kumwe opo ya totepo oopoloyeka dhoku kuna iimeno mbyono taya landitha nenge pamwe tadhi imi iiyimati opo yalye. Uuuna ne iimeno yawo yakoko oha ye ya kumwe opo ya kundathana nkene yena oku kwata nawa iimeno yawo.

Oohi oha dhi munwa, ngele dha tulwa muundama nenge muundombe wo meya . Ta dhi tulilwa mo woo iikulya dhi koke .

Moshilongo shetu omuna naanaa iiyamakuti oyindji yindji. Mono mwa kwatelwa oonduli. Onduli opo wuyi yoolole oshinamwenyo shono shina othingo ondeendeeka. Shina omayala omashunga nomatokele.

Ondhelela oyo omuzalo gwaawambo ngono gwa simanekwa noonkondo. Uuna wa adha aantu ya zala oondhelela, otashi holola kutya pokuma opuna oshituthi shenyanyu, opuna uudhano wontumba wopamuthigululwakalo nenge pamwe oya zala owala molwaashono yu uvite uuntsa kutya, yo aawambo elela.

Aanzayinzayi nenge aantu mbono yokondje yiilongo oyeli yamwe yomaantu mbono yehole oku tekula oohi, ihaya tila nokuli noku ya mudho, uuna dhili momeya molwaashono oyi itaala kutya oohi nadho odhina omikalo dhafa dhaantu.

Komukulo futa okuna oondundu hono tamu vulu okuya naholike yoye mukinyanyudhe hono tamu vulu oku londa tamu ningi omathigathano kutya olye ta thiki pombanda tango, komukulo futa okehala ewanawa unene

Muuyuni otuna mo omamanya gomaludhi nomaludhi omamanya ga yoolokathana, gamwe ogena oshilonga gamwe kagena oshilonga. Uuna wayi pehala oto vulu okukonga omamanya goye molwaashono opuna gamwe gena ongushu nogena oshilonga shasha monkalamwenyo yomuntu ya kehe esiku.

Otuna oomboga omaludhi nomaludhi, tuna mo ndhono dhoshiwambo naandhono wo dhopamuthika gondoolopa. Oomboga ndhino adhihe odhi na uundjolowele wa gwana, ohadhi ye etele uunona uukolele, dho ohadhi koleke nomasipa guunona nawa.

Oonduli iinamwenyo mbyono yafa oondongi thilithilu, oko kutya owala mbino ohayi kala mookuti yo opo wuyi yoolole kutya ndjino onduli oyina omalwaala omaluudhe nomashunga oshowo oothingo oondendeeka, nokatse okashona kena uukutsi uushona.

Aantu oyendji okuza kiitunda niitunda ano aataleli po mbono haye ya niisimpo, ohaye ya moshilongo shetu Namibia, opo yeye ya tale uuwanawa weshito, mwa kwatelwa ngaashi ehala mpono efuta lya tsakanena nevi.

Iimeno oyindji unene tuu mbyoka kwa itaalwa kutya ohayi koko nawa uuna ya tandela, ohayi kunwa owala pevi yo tayi dhingilwa koshiti, yo tayi koko nee tu uka mombanda. Tayi idhingile kiinima hono tina oku idhingila opo ti koke nawa, yo oyi mone iiyimati ya gwana nawa.

Okutekula oohi dhOshiwambo okuli kumwe koomiinima mbyono hayi pumbwa omuntu ho vulu okwiidhidhimika wushi oku tegelela ngoye owuna einekelo mumwe molwaashono oohi dhino ohadhi pumbwa esiloshimpwiyu olindji, ohadhi pumbwa iikulya oyindji dho ohadhi pumbwa omeya gadho taga lundululwa kehe ethimbo.

Owuli to dhiladhila okutameka ongeshefa kehe ashike kushi kutya ongeshefa yashike wuna okutameka? Ilandela nena oondjuhwa opo wutameke ongeshefa yoondjuhwa ndjono yili tayi ku kwashilipaleke kutya owuna okumona mo iiyemo yoye mbyono kwali wa tula mo lwaali.

Okukuna iimeno etoyi tekele nomikalo ndhono dhokutula ominino dhomeya moondjila mono mwakunwa oguli gumwe gomomikalo ndhono ndhili ndhingi mokukwashili paleka kutya kehe oshimeno otashi mono omeya gagwana nokapena yimwe tayi pewa omeya ogendji omanga yimwe tayi liwa enota.

Ondjuhwa yoshiwambo oyili yimwe yomiikulya nenge yominima mbyoka yasimanekwa kamana momuthigululwakalo goshiwambo, molwashoka ondjuhwa ohayi vulu okutelekelwa aayenda una yeya po, ohayi vulu okuliwa kaanegumbo una kapuna oshiyelelwa shasha yo oyina wo iilonga oyindji yindji momuthigululwakalo gwaawambo.

Aantu yamwe shi haya tekele iimenoo nominino ndhono dhomeya, yamwe taya tekele nuundini mbono ya honga yoyene, yamwe ohaya tekele nuunima mbono wa ndulukwa po wokutekela iimeno. Nguno omukalo gu li kamana, molwashoka iimeno ohayi mono omeya ga gwana nawa, kage shi ogendji go kage shi omashona.

Uunafaalama woondjuhwa owu li wumwe womiinima mbyoka hayi eta po oshiyemo shomeendelelo. oondjuhwa ohadhi longithwa onga oonyama nenge dhi landithwe onga iinamwenyo dho tadhi eta po omayi ngoka haga eta iiisimpo.

Otuna omikalo odhindji dhokukuna iimeno mono mwa kwatelwa okukuna pondje powala noshowo okukuna momahala ngono ga gamenwa. Aantu ohaya kunu nee momahala ga gamwena opoya yande iimeno yawo kaayi like kuupuka, kaayi like kuudhila nosho tuu.

Wafa wuli megumbo ehulilo shiwike? Omuntu gomugundjuka ashike owu li megumbo? Awee tondokela pehala lyomathuwilo lyili po pepi nangoye nena, opo wu ka thuwithe po omwenyo gwoye ongaashi naana omugundjuka ngoka ngoye wu li.

Uunafalama woondjuhwa owuli wumwe wo miinima mbyoka ya simana, no hayi etapo iisimpo me endelelo molwaashoka oondjuhwa ohadhi vulu oku landithwa dho dhene onga ondjuhwa. Ohadhi vulu oku ningwa oonyama, ohadhi vulu oku vulu oka vala omayi ngono haga landithwa.

Uunafalma woondjuhwa, owuli wo minima mbyono hayi eta iiyemo yeendelela komuntu ngoye mwene, nosho wo koshilongo shoye. Momikalao dhatya ngeyi oto vulu oku landitha omayi goondjuhwa, oto vulu oku landitha oondjuhwa onga iinamwenyo, ngoye oto vulu oku landitha uuhoho mbono ha wuzi moondjuhwa.

Omabanana ogeli gamwe gomiimeno mbyono ya pumba noonkondo moshilongo shetu omolwashono ihaga menene owala shampoka ogena omahala mpono haga vulu okumena naa mpono ihaga vulu okumena. Omabanana ne uuna gakolwa ndele taga landithwa ohaga eta mo iiyemo yagwana nawa moshilongo.

Muuyuni otuna mo omaludhi nomaludhi, nomamanya ngaka kehe limwe olyina edhina lya lyo. Omamanya ne ngaka kehe limwe olyina oshilonga shalyo, nesimano lyalyo kutya ohali li longithwa shike na olyasimana molwa shike.

Iingulu oyo yimwe yo minamwenyeno mbyoka yadhidhilikwa nenge yatseyika kutya aniwa onyama yawo ngele weyili oto kala wuna omupya, molwashono aantu oyiiitala kutya mombimbeli iingulu kayali hayi liwa onkene nayo ihaya li aniwa.

Oweshi tseya tuu kutya kuuyuni okwa kala oombwa ndhono dha dheulilwa oku finyaafinya iinima ya yoolokathana oko kutya nee pamwe owuna oshinima shoye sha kana, omuntu a kana nenge nee oshike, shi wa pumbwa okuninga oku gandja owala ezimba ndi tali ulike kutya oshinima shino oshina mutu oku kala peni, yo ombwa tayi longo po iilonga ayihe mbi tayi ka landula.

Oondjuhwa dhimwe dho miinamwenyo nenge iitekulwanamwenyo mbyono iipuupuuka okutekulwa, molwashoka ihadhi pumbwa naanaa esiloshimpwiyu olindjilindji, shampa ashike wa kwashilipaleka kutya odha lya nawa dho ohadhi zi mehala lya gamenwa.

Omagumbo gamwe oga tungwa moombuga nenge nditye momahala ngono gii ikalelwa molwashono aantu yamwe oye hole oombili dhawo dhopawu mwene. Ye hole oku ikalela molwaashono oyi itala kutya una wi ilile oho kala wuna omadhiladhilo geli pehala.

Aantu uuna kaayena evi lyagwana moka yena okukuna iimeno yawo nenge yena evi lyambekwa ohaa kunu nduno muupokopoko miicreita yoombiila nenge yonamunate opo wala yeye yeyi tembulile mevi ngele iimeno yawo ya koko.

Oondjuhwa inadhi simana owala molwa onyama ndjono hatu mono ko kudho, aawe odha simana wo molwa uuhoho wadho mbono hadhi tupe, odha simana wo molwa omayi ngono hadhi tupe dho odha simana wo onga iinamwenyo iitekulwa.

Momakuti nenge moma hala ngaashi mEtosha oha mu adhika iiyamakuti oyindji yindji mono mwa kwatelwa oonduli dhono dhoothingo ondeendeka, oshoo wo ondjamba dhono dha tseyika nawa kutya Ihadhi kunduluka omuntu oha dhi ende owala dhuukilila.

Moshitunda shetu Namibia omuna omihoko dha yoolokathana. Atuhe otuna omithigulwakalo dhetu dhi ili nodhi ili, tse atuhe otuli wo hatu landula omikalo dhetu dhi ili nodhi ili.

Aantu oyendji ohaya tekula oohi dho pashiwambo nongele nee yewete kutya oyedhi kokeka ethimbo ele noyahala nee yatale ngele odha koka ngaa tadhi vulu okuliwa kaantu ayehe nenge tadhi vulu okulandithwa . Ohaya ndjololamo nee dhimwe taya longitha uunete opo yatale kutya odha koka ngiini .

Aanafaalama oyendji uuna yahala okwiikaleka kokule mokutekela iimeno kooshimwe nooshimwe. Ohaya tula mo ominino dhomeya moondjila mono yakuna iimeno yawo opo iimeno iimeno yawo yitekelwe inaayi tekelwa.

Oshigandhi osho ehala nenge oshikwatelwa shaawambo mono haya pungula iilokolomwa yawo ayihe mbyono yakutha momapya gawo omumvo ngono noshowo omimvo dhokomeho omanga taya kunu natango ya teye ya pungule natango mokagandhi.

Opu naaantu mbono yi itaala kutya oku ikalela ohaku eta enyanyu noshowo ombili yokomwenyo, onkene yamwe yo mu yo ohaya ka tunga omagumbo gawo komakule lela moombuga, opo yi ikaleke komakudhilo ogendjigendji guuyuni.

Iimeno mbyono hayi kunwa momahala ngono ga gamenwa oyi li hayi koko nawa, hayi koko ya nyanyukwa, hayi koko ya hapuka nawa molwaashono oyi uvite ombili. Kuna nena iimeno yoye ngoye wu tyapula iiyimati yoye nawa pamwe naaholike yoye.

Uuna aakwati yoohi ya mana okukwata oohi dhawo ohaye dhi tula nee pomunkulo gomulonga ngono nenge pomunkulo gwetale mpono kwali taya kwata oohi. Opo ya vule okudhi opaleka manga inaa yedhi tula momameyele ya fale komagumbo.

Aantu mbono ya ninga nenge ya longwa uudhindoli mooskola oyeli haya kongo omikalo odhindji dhokumona omapuko yo oye ete po omalundululo minima ngashi omimeno nominima yimwe.

Aantu mbono yu uvite kutya yo oya pumbwa ombili yawo yokomwenyo noya pumbwa eimweneneno, ohaya tungu omagumbo gawo moombuga nenge momithitu, mono yeli mo owala oyo ayeke. Aantu mbano kaye hole naanaa omakudhilo, sho osho twa adha ethimbo alihe yeli owala oyo ayeke nenge yi ikalela.

Aatekuli yoohi dhoshiwambo nenge oohi dhono hatu ithana kutya oohi dhefundja uuna yamono kutya oohi dhawo odha koka nawa notadhi vulu okulandithwa nenge odhaadha okuliwa, ohaye dhi ndjololamo nee momeya moka aya kala yedhi tekula opo yawape yekedhi landithe nenge yeke dhilye.

Oongombe odhi li dhimwe dhomiinamwenyo mbyono ya simana noonkondo moshitunda shetu Namibia, molwaashono ihadhi longithwa owala onga onyama yokulya, ohadhi e ta po wo iiyemo momikalo dha yoolokathana ngaashi omahini niinima yilwe ya gwedhwa po.

Okukuna iimeno momahala ngono ga gamenwa Kuudhila noshowo kuudhidhi nenge kuuthelepuka awuhe mbono tawu vulu oku yonagulapo iimeno yoye oshili woo oshiwanawa oshoka nangoye woo ohovulu oku takamitha iimeno yoye utopia koonte dhetango.

Oombuga odho dhimwe dho momahala ngono gayela thiluthilu ano mwaahena iinima oyindji yindji kutya ne pamwe iinamwenyo, kutya ne pamwe iimeno niinima oyindji yindji. Oombuga odha yela oto adhamo owala ngele uumeno uushona shona, nangele uunamwenyo uushona shona.

Oondjuhwa odhili dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi vulu okweeta po iinima oyindji mwa kwatelwa onyama, mwa kwatelwa oshinamwenyo sho shene shono shondjuhwa, mwa kwatelwa omayi tamu kwatelwa wo iiyemo mbyono hayi ya po uuna twa landitha iinima yoludhi ndu.

Nonando omikalo dhimwe dhoku tekela iimeno dhilipo tuu ngaashi ngaashi pamwe oku tekela nokayima koku tekela iimeno . Oku tekela nominino dhomeya nosho tuu . Opuna woo omukalo ngono goku tekela iimeno paku shamina.

Oontangu owo uuhi uushuuka mbono hawu ya nefundja ,efundja ndono hali ziililele kiitipolwa ngaashi oko Angola ,uuntangu ohawu liwa komihoko adhihe moNamibia.

Oto kongo oshinima shono to vulu okuninga shiku etele po iiyemo? Ashike ino hala okukala toyi kiilongo ongulonene ngoye tozimbuka komatango. Totapo nena ehangano lyoye lyokukuna omboga yopashinanena opo wu imonene iiyemo yoye okuza kaantu yomoshitipolwa shoye noshowo okuza kepangelo lyoshilongo shoye.

Oonaatiili nenge aantu mbono haya takamitha iithitukuti niinamwenyo ayihe mbyono hayikala mokuti. Oyeli haya sile iinamwenyo ayihe oshimpwiyu uuna ya thigwapo kooyina ngaashi oondjamb uuna dha thigwapo kooyina. Ohayedhi pe omahini oku ziilila muundini mbono wafa omandami.

Omukalo ngono gokutula ominino dhomeya pomidhi dhiimeno nenge nditye momikweyo mono mwakunwa iimeno , oguli tu natango gumwe gomomikalo dhono dhili dhingi uuna tashiya okutekela iimeno nokukwashilipaleka kutya kehe oshimeno oshamona omeya gagwana na kapena yimwe yamona omeya gevulithe piikwawo.

Ngele owa tumwa osheenditho nenge oshinima shono shili shasimana unene ngele tashiya kaanamapya naanimuna, oshili ino dhimbwa ko embakumbaku. Molwashono embakumbaku olyili lyimwe lyomiinima mbyoka yasimana shaashi oli na iilonga oyindji kaanafalama.

Elilo olyo oshikwatelwa shopamuthigululwakalo gwaawambo mono aantu haya tapele iimbombo yawo kutya ne otayi liwa kaanegumbo, okaayenda nosho tu. Aananena ne, ohaya vulu okutapela pokayaha opo nawa okayaha hono yeka tenteke pelilo yo ya wape ya lye molwashono oyi itaala kutya oshimbombo ohashi kakeke omalilo gawo.

Aantu mbono yeli yena uuntsa noshowo ohokwe mokutekula oohi, ohaa ningi uuhala owundjiwundji ye wu topola muukololo owundji, opo ya kale yeshi kutya muno oya kutha mo oohi nenge muno inaya kutha mo oohi.

Aatekuli yoohi aantu yamwe ye na oonkondo, molwashoka okutekula oohi oku na iilonga oyindji noonkondo ngaashi okupa oohi okulya, okudhi sila oshimpwiyu shi na sha nomeya mono dhi li, iilonga oyindji noonkondo.

Wayimina opoyeka yaambono yakala mondholongo mbono taya kakuna iimeno.,Kutya nee pamwe iimeno yokulya ,kutya nee pamwe iimeno yoku opaleka omudhingoloko ila owala wutale opoyeka ndjino nkene tayi longo.

Oombaka odho iinamwenyo mbyono hayi kala momeya, nenge dhihole momeya, ihe thimbo limwe oto vulu okudhi adha dhi li kombanda yevi lyowala kaayishi momeya. Oombaka nadho ohadhi tekulwa owala ngaashi oondjuhwa. Tadhi pewa iilya, iikulya, dho tadhi pewa wo omeya gokunwa, ngele kadhi li momeya nale.

Owuli wuwete wafa wa limbililwa monkalamwenyo? Wuwete wafa onkalamwenyo yoye yeku ningila ondhigu? Pakela nena oondjato dhoye, eto yi moshitukutuku shoye, etoyi mosheendo shoye wuli ongoye awike wu ka tale uuwanawa weshito ngaashi oondundu niinima wo iikwawo, ngoye wu fudhe wo ombepo ompe.

Uuna aatekuli naatakamithi nenge aasili shimpwiyu yoohi yamono kutya omeya gawo mono muna oohi oga kaka unene, ohaya yimo momeya taye dhi yuulamo opo ya wape yalundulule omeya ngono ya tule mo gamwe omape, yakaleke po nenge yahupithe oohi dhawo kaadhise.

Oku kuna iimeno muumboloma nenge muuhala mbono wa ikalekelwa, oshili sha talika ko onga oshinima sha simana, molwaashono ihashi hupitha owala evi, ashike iimeno yoye oho vulu oku kala weyi sila oshimpwiyu ethimbo kehe, kehe mpoka wuli, nongele owahala oto vulu wo okuyi tembudhapo mpoka yili, wukeyi tsike mevi.

Aanafaalama osho wo aanamapya oya itayela kutya opo evi lyawo lyikale lyina uuhoho wagwana, okulumbakaneka iimeno mumwe oko omukalo dhingi. Oye hole oku kuna omapungu, oofukwa, omakunde nenge iimeno yilwe pehala limwe.

Aatalelipo okuza kiilongo niilongo, kiitunda niitunda ohaye ya moshilongo shetu sha Namibia, opo ye ye yi imoneme uuwanawa weshito mwa kwatelwa omahala ngaashi ehala mpono efuta lya tsakanena nevi lyombuga ya Namibia.

Aanafaalama nenge tutye aanamapya oyena omikalo odhindji ndhono haya longitha oku tekela iimeno yawo. Oyena omukalo ngono goku longitha ominino dhomeya, omukalo ngono goku longitha iinima yoku tekela noshowo omikalo ndhono dhoku shamena iimeno omeya.

Ehwiyu olyo odhila ndjoka ya itaalwa kaantu yaawambo kutya olina omupya noha li eta oonkundana ombwiinayi momagumbo. Uuna aantu ya hungila nandookuli, ndele taya uvu ehwiyu lya lili aakuluntu ohaya lombwele aanona ya tule omongwa peziko opo anuwa oombepo oombwinayi dhi kale kokule nomagumbo gawo.

Ehwiyu olyo edhila ndyono lyi italwa kutya olina omupya lyo ohali humbata oombepo oombwinayi. Aawambo ngele yu uvu ehwiyu tali ende nenge lya lili pandjawo uusiku ohayu umbile omongwa peziko opo anuwa yeli tidhile kokule.

Aatekuli yoohi ohaa itulamo miilonga yawo eto hala kutya pamwe otaa sile uunona oshipwiyu, molwaashoka oohi dhawo ohadhi kala dha yela nawa, ohashi kalekwa dhina iikulya ethimbo kehe dho ohadhi kalekwa dhili momudhiingoloko omwaanawa.

Uuna waka talelapo efuta, oto vulu okumona kutya oto adhako oondhila, ndhono dhuugulu uushushuuka, dhili po odhindjidhindji dha ngundumana pefuta. Oondhila dhatya ngeyi ohadhi vulu okunana aatalelipo okuza kondje yoshilongo, yeye yatale uuwanawa woshilongo shetu, nenge woshitunda shetu Namibia.

Ombuga ehala enenenene mono ho vulu oku adha oondundu, omamanya gomaludhi nomaludhi, iimeno, nenge iinamwenyo yontumba. Omahala ngaashi oombuga oha nana aatalelipo okuza kondje yiilongo yeye ya tale uuwanawa weshito, no woshilongo shontumba.

Oohi dhoshiwambo nando wudhi mone oonenenee omasiku go nena, ohadhi zi owala kuuvoyovoyo, mboka hawu kala uunima uushushuka, oto kala wutye ihawu liwa nokuli, ngele oho tondo eto wu mono manga uushona, ito dhili ngele dha koko.

Aatekuli yoohi uuna yamono kutya oohi dhawo odhakoka nawa nenge odha adha okuliwa nenge okulandithwa ohayedhi yuulamo nduno momahala mono hayedhitekulile opo yawape yedhi opaleke nawa yoyekedhilandithe nenge yalye.

Aantu uuna yamono kutya omvula oya loka nawa na oye eta omuloka omuwanawa ngono tagu vulu oku etelela oohi dhefundja, ohaya tula oonete momeya opo dhi wape okugongela oohi yo tayeya ndunl yedhi kuthemo uuna yamono kutya ngiika omwagwila oohi dhagwana.

Uuna aakwati yoohi ya mono kutya oonete dhawo mono haya kwatele oohi odhuudha ohaya kutha uunete gona mbono wafa uundjolo, opo ya ndjololemo oohi kehe dhilimo kutya ne oonene nengè ooshona.

Owuli wa hala okudhengwa kombepo yuushitwe? Ombepo ndjono ompempeka, wuli ngaa pamwe wu uvite wa lulilwa kiinima oyindji yonkalamweyo? Inda pehala lyi li popepi nangoye lyomathuwilo, opo wu ka thuwithe omwenyo goye noshowo olutu loye.

Uuna aantu mbono haya kala momilonga, miishana nenge momadhiya taya kwata oohi ya mono kutya oya kwata oohi dha gwana dhesiku ndyono, oha ye dhi tula nduno poothayila yedhi yaneke, opo dhize nenge dhi kahe omeya gamwe opo nawa ya wape oku dhi vutula yo yedhi landithe, nenge ye dhi fale komagumbo dhika ninge iikulya yawo.

Momagumbo otuna mo iitekulwa namwenyo oyindji omaludhi nomaludhi. Otuna mo uumbishi, oombwa, oondjuhwa, oonkanga noshowo oombaka. Iinima ayihe mbino ohayi tekulwa momagumbo.

OWelwitchia oshimeno shono hashi kala mombuga ihashi mene pehala limwe kali shi nande ombuga. Welwitshia Mirabilis oya shitwa opo yikale hayi hupu momikalo nenge moonkalo ndhon ihaadhi mene momeya, sho osho waadha oWelwitchia ihaayi si nande kukale inaaku lokwa.

Ondjima oyo oshinamwenyo shono hashi kala mokuti, nenge momithitu, naantu yamwe ohaya vulu woo oku shi tekula. Oshinamwenyo shino oshina owala uukwatya wafa womuntu thiluthilu nomikalo dhasho, omaihumbato gayo, iinima ayihe mbino oyafa owala uukwatya womuntu.

Otokongo ehala mpono wuna okutunga egumbo lyoye lyopamuthika nenge lyopashinanena, egumbo tali nukithamo omitima dhaantu noshowo oomwenyo dhaantu? Dhengela ehangano nena ndono hali tungu opo wu tungilwe egumbo lili pamuthika gwondoolopa.

Aanafalama nenge aanamapya oyendji oya konenena kutya okukuna iimeno eto tula ominino dhomeya pomidhi dhawo osho shili omukalo dhingi gwoku tekela iimeno molwashono iimeno ayihe ohayi kwashipalekwa kutya otayi mono omeya ga gwana noge thike pamwe.

Ondjuhwa oyili oshinima shono sha simana noonkondo momuthigululwakalo gwaawambo molwaashoka ohayi vulu oku telekelwa aayenda ,ohayi vulu woo okuliwa kaanegumbo yo ohayi vulu woo oku telekwa uuna pena oshituthi shontumba. Opo nee wumone uutoye sigo okondungu yelaka yilya nduno nomagadhi goongongo.

Aantu oyena iinima oyindji ndjoka hayi vulu okuya nyanyudha, yamwe ohaa nyanyudhwa okutala uudhano woko ompadhi, yamwe ohaanyanyukwa kokuthaaneka po puna mboka haanyanyukwa uuna yeli koombunga dhontumba yeli oyo ayeke taatyapula uukali nawa wayo yene.

Uuna aatekuli yoohi ya mono kutya momeya mono mu na oohi dhawo oga kaka noonkondo ohaye dhi tembudha mo taye dhi tula mehala limwe lya yela, opo ya wape yo opaleke ehala mono mwa li mu na oohi dhawo nale. Ngele nee yo opaleke mo ohadhi shunwa mo, opo dhi tsikile nokutekulwa.

Nkene tatu putuka nenge nkene twaza otushi wala kutya uuna omvula ya loka, momadhiya ohamu kala iikulya yomaludhi no maludhi mbyoka hayi tubpalutha, yo tayi eta woo omadhiladhilo guunambano nuugumbo mutse. Iikulya mbika ongashi ne omavo, ngoka haga koko momeya.

Onduli osho oshinamwenyo shono shafa angele ongoyo oshashi owala shino oshinamwenyo oshile oshileleka kiinamwenyo ayihe shothingo onde ndeka nuukutsi uushona wahonga watala mombanda. Oonduli odhafa oonkambe oshashi owala ndhino dhina omalwala nomalwala.

Oohi dhono dhefundja nenge oohi dhOshiwambo ohadhi kuthwa e tadhi tekulwa, yo aantu mboka taye dhi tekula ohaye dhi pe nee iikulya mgaashi uunkenya wumwe hawu kalapo uuludhe. Owo nee hawu gandjwa koohi dhono opo dhi koke nawa.

Otuna omambakumbaku pa maludhi ogendji, tuna embakumbaku ndono hali pulula, ano ndono hali longekidha evi opo mu wape okukunwa. Tuna embakumbaku ndono hali yungula iilya, noshowo iilyalyaka uuna yili pomalupale. Tse otuna wo omambakumbaku ngono haga helele opo gakuthemo iigwanga mbyono inaa tu pumbwa miilya yetu, nengw miimeno yetu.

Opu na aantu mbono ye hole uuwanawa weshito, yo ohaya vulu nee okuya momithitu ya ka opaleke mo. Ngaashi momithitu shimwe ito adha mokuli mwa tungwa oontopa ndhono tadhi Pitile opo omeya ngono taga kunguluka ga pite kohi yoontopa ndhono.

Matukila nema pehala lyomathuwilo lili popepi nangoye opo wuka mbwinde uumeya mbono uutalala nawa, wayela nawa, tawu monika nawa opo wu thuwithe omwenyo goye nomutima goye wukale ngaa wa pepelelwa omuntu gomugundjuka.

Itungila ondunda yoye nena, ondunda yoye yolukalwa mono tokala mo owala ongoye awike wu uvite ombili yokomwenyo, uuntsa, uugumbo nuunambano. Egumbo lyoye lina omakende omawanawa lyo olina wo okapundi hono kopondje mpono tovulu okukala wakuutumba manga todhengwa kokambepo okatalala.

Uusita nuunaafalama woongombe owuli wumwe womiinima mbyono ya simana noonkondo molwashono ohayi eta po iisimpo yo ohayi vulu woo oku kala yasimanekitha omuntu momundhingoloko ashike uuna sheya poshikukuta ohashi kala shili oshidhigu noonkondo molwashono owuna oku kongela oongombe dhoye ndhino iikulya sho ihashi kala oshipu nande nande.

Iingulu oyo yimwe yomiitekulwanamwenyo mbyono nayo wo hayi vulu oku eta iimaliwa megumbo uuna wo ya landitha onyama yoshingulu nenge oshingulu sho shene koongeshefa ndhono oonene, dho oongeshefa dhi ka landithe dhi mone mo wo iimaliwa.

Owa hala okumona omaludhi giinamwenyo mbyono yi li moshitunda shetu Namibia? Talela po nena ehala ndyono hali ithanwa Etosha, opo wu ki imonene iinamwenyo yomaludhi nomaludhi kutya nee oombyono ya nika oshiponga nenge oyo mbyono yi li yi na oomwenyo oombwanawa.

Aantu mbono yi itaala naanaa kutya otaya vulu okuhupa momahala ngono omapyu, momahala ngono ge na omutenya hagu fike nteentee nenge momahala mono ihaamu lokwa naanaa, oye li haya tungu omagumbo gawo moombuga, ashike shino kashi li naanaa pepitikilo lyepangelo.

Aantu mbono haya tekula oohi nenge nditye haya takamitha oohi omolwa omalalakano gi ili nogi ili, ohaya kutha uuntsa mokuninga ngeyika, moku kwashilipaleka kutya oohi dhawo aluhe odhili mehala lya yela, dho aluhe odha pewa iikulya ya gwana.

Okamenye oko oka namwenyo komokuti hoka Kena ooniga ondendeeka ko oka tokele mepunda. Uumenye oha Wu adhika mo mahala ngaashi omEtosha .Etosha ndyoka lili po pepi nOmuthiya moshitunda shetu Namibia.

Ekwato lyoohi nenge nditye uunafalama woohi owuli shimwe shominima mbyono ya simanekwa unene kaantu yokonoli yoshilongo kutya ne okowambo, okoRundu nopomahala agehe mpono hapu thiki efundja nenge mpono pena omilonga.

Eshito oshinima oshiwanawa noonkondo molwaashono ngele wa talalelepo omithitu ndhono dhili popepi nangoye nenge omithitu ndhono dha tseyika kutya omuna omahala omawanawa gokuthuwila, oto vulu oku mona mo uuwanawa, ngaashi to mono mo nokuli oontopa ndhono dhili mo, ndhono hadhi pitike omeya ge ende kohi yadho. We

Oohi dhOshiwambo odhili dhimwe dhomiinima mbyono hayi etapo iiyemo yeendelela moshitunda shetu Namibia. Ohadhi vulu okutekulwa kaantu yomiitopolwa yayoolokathana , yotayeya kumwe etaye dhi landitha kiilongo yopondje nenge yedhi kandithe kaantu yomomidhingoloko dhawo. Shino otashi etapo iiyemo moshilongo.

Mokundhindhika kutya oonte dhetango ohadhi yonagula po iimeno yaantu aanamapya oyendji oye ya po nondunge nenge nonkambadhala ndjono yokutunga omagumbo ngono haya kaleke iimeno yawo opo kayiidhengwe koonte dhetango odhindji yoyi se yo kaya mone mo shoka taya lalakanene.

Oshigadhi oshi kwatelwa shaawambo sho sha etwa po oku longitha iiti no miti dhi saati. Ohaka siikilwa no shi mato shono sha kolongwa mevi lye loya, no hamu pungulwa iilikolomwa yo mo mapya ngaashi iiilya yo mahangu, iilyalyaka nosho tuu. Ethimbo lyo mvula aantu ohaya siikile ko no ka haka hono ka kumbwa noo mwiidhi nii henguti.

Okun pitila muunamapya nuniimuna. Aantu otaya vulu okwiilikolela iikulya nosho wo iiyemo, ngashi ne otaya vulu oku kuna oomboga dhoka hatu ithana oma Cabbage, yedhi landithe uuna dha koko nenge yedhi lye.

Otuna omukalo odhindji dhoku tekela iimeno yetu, ihe ngono vuku ka tokote nenge gwa dhenga mbanda kwaadhihe ogo omukalo ngono gokutula oopayipi moondjila dha lambalala naana mpa pwa gungwa, opo ku kwashilipaleke kutya kehe oshimeno otashi mono omeya ga gwana yo ayihe kapuna mbi tayi pewa gamwe ogendji gamwe omashona.

Oondjuhwa odhili dhimwe dhomiina mbyoka ya simana moshitunda shetu Namibia molwashoka oha dhi gandja iikulya kaakwashigwana yomoshilongo noha yi gandja wo iiyemo. Iikulya ongaashi ne onyama, omayi yo iiyemo ongele uuna aantu yedhi landitha yo taya monomo nee iimaliwa.

Uunamapya nuuniimuna owu li pomaludhi gayoolokathana mono mwakwatelwa woo okukwata oohi . Aantu kiitopolwa yiili noyiili moshitunda shetu ohaya kwata oohi taya longitha oonete, uundjolo noshowoo uukwati woohi mbono wokomithika dhopombanda.